Ente y'amahembe maraingwa eri aheitaka kandi omwanya ogu erimu harimu ebinyaatsi ente egyo eri omu rangi ya kitaka eine nobutonatono aha mubiri kandi ente egi eyorekyereire kuba eriyo neeza omu faamu

Abazaani b'omupiira ogw'engaro nibareebeka kuba bariyo nibagurwanira kandi bajwire jaazi zitarikushushana

Entebbe nyingi munonga nizireebeka kuba ziri ahombekyise amabaare enyuma yaazo hariyo ebishaka bingi bikwataine entebbe ezi nizireebeka kuba ziri aha katare.

Ekanisa eshakize amategura gatakushushana. Eine omunaara ogushakize omurangi eya gurini Kandi ahandi hashakize amategura aga burawunu. Ensi nerebeka kuba eri eya bururu.

Abakazi bashatu bari omu kahanda ak'ebigyere Kandi akitaka borekyereire kuba nibaraba omu faamu Kandi bajwaire emyenda etarikushushana omu mwanya ogu barimu harimu ebinyaatsi bingi munonga Kandi bikwataine

Karoori nyingi munonga eziri omu kishaka, nizireebeka kuba zoona ziriyo niteera entondo kandi obwo zoona ziri omu rangi erikushushana, omwanya ogu zirimu harimu ebinyaatsi bingi kandi enyima yaazo hariyo ekibira kikwataine

enjubi ibiri nizireebeka kuba ziri omu maizi, enjubu ezi emwe ahari zo aha mutwe gwayo neerebuka kuba hariho akanyonyi akatekamiho, enyima y'enjubu ezi hariyo ekibira kingi kikwatiine

Esigiri eziri omu rangi eya buru nagwa na orengi zitekyereine nyingi munonga kandi zikomererine nizireebeka kuba ahi ziri nibaziguza kandi esigiri ezi ziine ah'okukwatira nagwa naho okuteeka amakara.

Abashaija babiri beemereire omu ryato kandi eryato eryo riri aha maizi, enyima yaabo hariyo enjubu eziriyo nizibareeba omwanya ogu barimu harimu ebinyaatsi kandi nibureebeka kuba buri omu mwabazyo munonga

Oruguuto orwita rurabire aharubaju rw'ekibira ekikwatiine munonga ekibira ekyo nihareebeka kuba amababi g'ekibira ekyo gari omu rangi eya guriini kandi omushana guri siyidi emwe ey'ekibira ahandi siyidi hariho ekibira ekitakwatiine

abaana babiri abariyo batimbire obwina omu itaka nibareebeka kuba bari abatuuze baaha kandi eyima yaabo hariyo obuju bw'obufuuha obushakiize obunyatsi kandi bwombekiise amatafaari omwanya ogu barimu n'ogwitaka

Omukazi ashutami eriyo naateera engooma kandi nareebeka kuba ari omu kanisa enyuma ye hariyo abantu bingi aha rubaju rwe hariho omushaija ajwaire enkofiira ya buru n'akasaati aka hwayiti

Esafiriya ery'omurange erikwiragura etekyire aha mahega Kandi amahaga aga, omunda yago niharebeka kuba hatarimu muriro Kandi omumahega hariyo niharugamu omwika mwingi munonga. Harimu enku ezaherize kuba zahire hire ho.

Emotoka eri omu rangi eya kinekye, nereebeka kuba eriyo neetamburira aha ruguuto orw'eitaka kandi enyima yaayo hariyo emotoka ezindi nyingi. Emotoka ezi ziri omu rangi etarikushushana kandi omwanya ogu zirimu nigureebeka kuba etawuni.

Omuntu atarikurebeka aha maisho ayemereiee aha rubaju rw'enyanja aha mabaare mingi munonga kandi amaguru ge niga burawunu. Ajwire empare ngufu, akwiste ekiti kyomire omu ngaro kandi ajwire siripa. Nareebeka kuba ari omujungu

Abatsigazi babiri bariyo nibavuga pikipiki borekyereire kuraba omu nte eziriyo nizaatana rwagati y'omuhanda ogw'eitaka oruguto orwe aha rubaju rwarwo hariho obunyaatsi oburi omu rangi eya kinyaatsi. Omu maisho harimu enju eyombekyeise amabaati aga kitaka.

Amato maingi agaterekirwe omu maizi, kandi obwe aha rubaju rw'enyanja egyo hariho omushaija oshutami. Nangwa n'abandi babiri bemereire bahugiire ahari ogwe oshutami. Nibareebereka kuba ahi bemereire bari ah'eitaka kandi bajwaire siripa.

Akanyonyi ak'erangi eya yero katekami ahari karwenda, karwenda egi eine amababi aga gurini kandi karwenda egi nerebeka kuba ekwateine munonga Kandi n'omwihangwe.

Omukazi orotami kandi nagwa ajwaire ekiteteeya ekiri omu rangi eya buruuru nareebeka kuba nashingisha kandi ari omu kiyungu ateekire esafuuriya aha mahenga eri omu rangi erikwiragura kandi nagwa n'omuriro guriyo niguhuguma ajwaire silipa eziri omu rangi eya buru omwanya ogu arimu nigureebeka kuba guri ekiyungu.

Enkyende eri ahaiguru omu mataagi g'omuti. Nereebeka kuba heine ekyegwereire kandi ahansi y'enkyende egyo hariho emikindo. Emikindo egyo eri omu rangi ya kinyaatsi kandi enkyende egi eine obwoya bwingi.

Emicungwa ehaire munonga eri omurangi ya kacungwa nereebeka kuba etakashoromirwe eri ahamuti gwayo omuti ogwo gwine amapapa aga kinyantsi kandi nibureebeka kuba buri nyekiro

Omushaija ojwire ekijwaro kya hwayiti nareebeka kuba eriyo nayootsya enyama, enyama ezi nizireebeka kuba ziri omu konteyina erimu omuriro.